Your healthcare provider fit ask you this kind question wey de for screen so. Dey fit ask you sey you go like may dem connect you with your um um your pastor if you be Christian or your imam or alfa or any of your religious counselor and de reason why e dey ask this kind question be sey, sometimes um when people dey hospital dey feel dey fi dey feel sad or dey feel be sey dem dey dey afraid or dem dey worry worry so e good may dey ask because, this kind pipu wey be your religious leader so. Dem na person wey be sey dey get de same faith with u de get de same value with you so e go dey free to fit tell dem de kind problem wey you get and dem go sofri lis ten to you as you dey talk. Dem go comfort you if na christian you be dey fit even read some kind bible portion for you wey go make your mind come down and dey fit even pray with you. So na im make um um hospital pipu or healthcare pipu dey ask this kind question so that person wey dey worry worry e no go too dey worry worry again. de truth be sey we need persin wey we fit talk to wey go understand our problem well well wey go lis ten to us, wey go comfort us, when when problem too much for our mind because, apart from sey um doctor dem dem dey give us drug or dem dey give us beta medicine wey go make our body dey okay if we still dey worry worry or if we still dey worry worry de drug no go work well for our body or if be sey na we dey hospital with person wey be our family member and maybe dat person con dey some kind critical condition wey be sey e sick well well so this kind thing fit dey make de person dey worry e fit make de person dey scared well well na im make dem dey ask according to wetin you believe sey you go like make we connect you to pastor some hospital dey even dey get church for dere for inside de hospital so dey fit ask sey, may we connect you to pastor wey go fit come talk to you go make your mind come down according to wetin you believe na better question be that.

Your healthcare provider fit ask you this kain question, especially for care home. Dey fi ask de person wey dem dey care for sey um madam or baba or na mama or na mister so so so so, as we don dey care for you here for this place you fit sey we don follow everything wey you don wey you like and we don respect you de culture wey you for come from as you don dey for inside your treatment plan? Your treatment plan um e carry everything wey you wan how you wan make dem treat you how you wan make dem care for you naim dey inside your treatment plan. de kind drug wey you dey use de kind thing wey dey do you and everything about you e dey inside am. So dey fit con ask de person whether you think sey we follow all this things about you so de person go talk. De reason why dey do this kind thing be sey, e go make de person wey dem dey care for to fit trust people wey dey care for am sey dey understand, am dey respect am and dem go care for am well well because pipu dey come from different different culture, like for example now for for some patient um dey no de chop any food wey no dey halal regis registered that one na food wey dey write halal for di body because sey de person na Muslim e no dey chop some kind meat or e no dey chop some kind food so if de person na your patient you go give am food wey be sey e go show sey you respect d in hin belief or you respect de culture wey hin come from. Anoda thing for example na, let sey um like Nigeria now for example wey be sey we dey like to dey show respect for person wey wey old pass us. You go try to respect de person culture wey him for come from, to show de kind respect as you dey talk to am, as u dey deal with am, you go try to show sey you respect im culture and you respect where e from and if de person let sey e no fit speak well or maybe because of im sickness he no fit talk well e good make de person provide person wey go dey interpret wetin we dey talk or dey try translate wetin e dey talk so that de person go fit understand am that one go show sey you put de patient first for de things wey you dey do to take care for de person. So e good oo if person dey care for person or you dey take care for person whether for care home oo or na for hospital make you show sey you respect de person de things wey hin like you respect am. If de person no wan make you discuss hin health condition with im family no try am, if de person wan make you work with im family to fit give am better um better treatment, you fit do am. So, but de most important thing be sey make you respect de culture of people and de dia dia choice or wetin dem like or wetin dem no like.

Hospital fit train dia staff for different way, sey make dem respect de reli de different religion of pipu wey be dia patients one of the wey dem fit do na im den dey call cultural compe ten cy, dis one mean sey de hospital dey go organize organize dis training to fit explain different different religion wey dey maybe de one wey dey common pass for dat environment or for dat country, dem go talk about wetin dem believe, how dey take dey practice dia religion, dia tradition, another thing wey dem fit talk about na dia culture and how people dey sensitive if you no respect their culture or dia believe, so hospital fit organize dis kin thing for dia for dia workers make dem understand de kin religion wey pipu dey come from so dat dis one go fit help dem to fit treat their patient well. Another one na dey fit do some kain dey fit organize all difff all de workers together make dem for sit down come dey talk about um de religion of pipu wey dem don treat before or wey dem don come across di things wey dem like or di things wey dem no like how dem want make you treat dem and how dem want make you no treat dem. Another one na na sey make de um um hospital staff itself make dem dey tell dem sey make you ask question from de patient na im get im religion ooo na im know how im want make you treat am and de things wey im prefer, so you fit ask am wetin you like wetin be your preference how you like make dem treat you wetin be your religious believe, so im self go fit come explain wetin im like or wetin im no like because sometimes wetin de patient like or wetin de patient like to dey do you you fit no like am because maybe na from different religion na im you come from maybe if im wan sleep for night im fit like to um light candle or to light um incense and you you no like de smell, so you go bare with am to fit understand sey na like dat na im im like to dey do hin things because na according to im own religion So oda things wey hospital fit dey do na to dey do regular training because plenty religion dey ooo and den dey dem dey change and dem dey make and dem dey dey different so e good make e hospital dey get regular training to fit help dia staff to fit understand and respect dia patients.

Different religion den dey see um faith and medicial treatment for different ways. Like for example now, let’s sey Christian for example dey believe sey e good make make person dey pray wen e get sick, sey person dey pray e fit get healing. Dem dey also dey accept some kind medical treatment too like sey if dem sick, dem go go hospital. While some Christian dey no believe sey make you go receive medical treatment. Dem believe sey if you sick na to dey pray make you for get healing. While some Christian dey believe sey you fit combine both of them together, you go dey go hospital dey receive treatment and you go still dey pray. Na so e be too for some muslims. Some muslims dey believe sey if you sick make you dey pray make? and make you dey recite some kind verses wey dey for inside Quran. Sey if you dey do if e dey do all this one, you go get you go get healing. But even for dis Christian too some reli some set of religion like for example now, Jehova witness people dey believe sey if you sick make you go hospital but dey believe say e get some kind thing wey you no suppose wey you no suppose collect even though you go hospital. Like for example sey you no go collect blood if di doctor talk say you need blood, dem no dey accept blood transfusion because sey dey believe sey na wetin Bible talk be dat, sey God talk sey make dem no accept blood transfusion. And even for Islam dey dey go hospital oo if dey get any wahala, If dey get any problem for body. But dey believe sey any any drug wey you wan wey doctor wan give you make e be make e be Allah medical treatment. Dat wan mean sey make e no get some things wey muslim no dey no dey eat or wey muslim no dey take like make de drug, make e no contain some kain con ten t of something wey we come from pig dem, dey no dey chop pig and make e no get alcohol inside dey no dey take am. As e be for Christian, e be for muslim na so e still be for other religion dem oo like dem um Judaism, like um de Hindus, like de Buddhist. Like de Buddhist for example now, dey believe sey if you sick make you dey meditate, say if you dey meditate um some kain spirit go come heal you while some dey still dey go hospital. So na so different different religion take dey see de um relationship between faith and medical treatment.

E good make um mama dey breastfeed dey breastfeed their pikin. E good make pikin dey suck breast for a long time because sey e get some kain thing wey breast milk dey do for for for pikin body; E dey make their body dey strong well well. I go talk some I go talk some some of de benefit wey pikin dey get if e dey take breastmilk. One na e get some kain chemical wey body dey release dem dey call am anti-bodies. Dis anti-bodies wetin e dey do be sey e dey help pikin to fit fight some kind infection wey dey for their body and dis anti-bodies e dey dey for inside breast milk. Dats why pikin wey dey suck breast well well e no dey too dey sick because e get some kain anti-bodies wey dey help am dey fight some kain infection like sey e get cough, like sey e get catarrh; mama no even need to even dey give am drug dat breast milk wey you dey give am go help am pursue de those kind sickness comot for im body. Another thing be sey breast milk um e dey get some kain some kain better chemical for body wey dey still dey protect pikin. Dey dey call dis one immuno-globin and prebiotics. Wetin dis thing dey do be sey e dey make pikin body dey strong kakaraka and e dey allow make de food wey e dey chop or de milk wey e dey take, make e for dey digest well for im body. And breast milk still dey make cell for pikin body to mature well well and dis cell e go come dey help de pikin to dey pursue some kain disease wey fit enter de pikin body. And pikin wey dey suck breast dem no dey too dey get dat kain dey no dey too dey get respiratory infection. Respiratory infection na disease like dem dem catarrh, dem cough, dem cold dey no dey too dey get am because de breast milk don get some better thing wey e dey do for body wey dey help help dem dey fight dis kind disease. Another thing be sey pikin wey dey breastfeed no dey too dey get allergy. Allergy na wen dey go say some pikin dey no dey fit, dey don grow, dey no dey fit chop um groundnut oo, dey no dey fit dey lick um honey oo, dey no dey fit dey chop this one chop dat one. If dey chop am, e fit e fit cause one bad thing for their body. If pikin dey if pikin dey drink breastmilk wen e suppose dey suck am, e go reduce any problem wey fit come from sey de pikin come get um um allergy na im make um World Health Organization dat one na WHO dem dey always dey recommend um dem dey always dey recommend to mama sey make you breast feed your pikin alone for de first six months. No give am food oo, no give am akamu. Just dey give am breast milk for first six month. Say dis one, e go make de pikin immune system dey strong well well.

If pikin no latch well, de pikin no go fit suck well. But wetin e mean to latch? To latch na wen de mama breast e position well for de pikin mouth and de pikin lip e touch no be e no go stay for only for the nipple of de mama im im mouth go reach de de round dat round part wey dey for de nipple part. So dis one go make de pikin to fit dey suck well well. So how mama go take know sey im pikin no dey suck well or e no e no dey latch well? All of de thing wey im go notice wey im go notice be sey anytime wey im dey breast feed de pikin e fit dey sense sey im nipple dey pain am, e go dey experience some kain pain for im nipple. Dat mean sey de nipple no position well for de pikin mouth or e fit be sey as de pikin dey suck, e dey make some kain sound like some kain smacking sound like. Dat one dey show say the pikin mouth, e no hold de nipple well, na im make am dey make that kind sound. And some pikin um dem go dey cry, if you give dem breast dey no go suck am dey go dey cry. Na because say dem no dem never sabi how to suck de de breast well. So if dey come put breast breast for their mouth, dey go dey cry because de milk no dey come out, because de pikin never still sabi how to latch well. So dis one go dey cause some kain frustration for de pikin. And mama fit dey notice sey de pikin no dey gain weight, e dey put breast breast for im mouth oo but come be like sey de pikin no come dey gain weight. Dat one dey don don show for de mama sey e fit be sey dis pikin no dey maybe de milk no dey come out, so e no sabi suck well. See mama don dey notice dis kain thing, de best thing wey e suppose do na to go seek professional help. E fit go hospital, e go meet some kain people wey dey dey call lactation consultant or health care provider. E go explain de kain problem wey im dey face or de thing wey e wey e don notice. So dis people dey go help am and dey go help de pikin dey go support am, give am so many suggestion on how how e go take position im breast so dat de pikin go fit suck well. And if de pikin no fit suck directly dey fit suggest sey make you dey pump im breast for inside um all dis bottle for am make e for dey suck. So dis na just some of de sign wey mama go take know sey im pikin no dey suck, e no dey breast feed well.

Our culture and our tradition dem, e dey affect de de de length of time wey mama go use take breast feed im pikin. Our culture um and our tradition na de way wey we take dey do things for our area. Like for example now for some place or for some culture dey belief sey e good make mama make e breast feed im pikin for a long time in fact some place dem dey even dey breastfeed pikin for several years. While for some place dey believe sey um pikin no suppose suck for long time. E don suck for few months, make dem collect um breast milk from im mouth dey give am food. And some culture dey believe sey if pikin dey suck for a long time dem go allow make de pikin and de mama for bond well well dem go dey close well well, dem dey always dey encourage dis one. While some culture believe sey um even though you wan collect breast milk for pikin mouth make e no do am make e no just stop am once, make e for dey stop am small small small small until e go come stop kpata kpata. But make we talk about some of some of dis culture like for example now Africa or some place for Africa culture; dey believe sey e good make pikin make e for dey breastfeed for longer years. You go even see some pikin at two three, three plus dey still dey suck. But for some places oo as things dey change now wey civilization don dey happen for many place, many mama dey no dey breastfeed their pikin for long time even for dis our Africa. For Nigeria for example, na because sey those mama dey wan quickly go resume work so dey don breastfeed their pikin for small time dey don stop am and even pipu go come dey talk sey, Ah ah dis pikin suppose don stop to dey breastfeed na, suppose don even dey go school. Na de way pipu come dey see am be dat oo, e come be like say na social norms dat one na dey dey call am society influence. De way society take dey influence de things wey we dey do, so dis one dey make some some mama to quickly dey stop their pikin to dey suck breast. But for Western culture, dey no dey too dey breastfeed for long time oo. Dey dey breastfeed for just short period of time, dey don collect um breast milk from their pikin mouth because sey e fit be sey dey wan go back to work or dey get some kain um, some kain um responsibility. And for some family for some family dey no get person wey go support dem like for lets sey for example now mama, e no get anybody wey dey help am for house, e no get anybody wey dey support am na only her go cook, go take care of de house, go take care of de pikin and every other thing. So dis one e fit make am e fit make mama to wan quickly stop dey breastfeed so dat e go fit get time to fit do other thing. Na so our culture and our tradition, na so e take dey affect am oo. For different different area pipu dey get how dey take dey do their thing and na our culture and our tradition be dat.

Mama wey dey breastfeed dey need help well well especially help from their family. For under emotional support um dey need encouragement, e no easy to take care of pikin because sey sometimes um pikin go dey cry e no go gree suck breast, e no go gree anything; dis one fit make de mama de tired, e fit make am dey think, everything fits just tire am, e fit even dey vex. So im family member like for example de husband, um friends, um grandpa, grandma and mama dem dey fit dey encourage de mama, dey comfort am, dis one go really make im mind come down. Another thing na to dey patient and to dey understanding. Mama wey just born pikin let's say na im first pikin be dat, e never really too dey understand how e take dey, how e suppose be to dey take care of small pikin. So e go need make um family member make dem dey patient wit am and make dem dey show understanding sey na small small wit time e go get am. For under practical support um, if you be husband for house abeg dey help your wife. Dey assist am to dey do house chores because e no easy wen mama back pikin de pikin dey cry, e wan go fetch water, e wan go market, e wan go cook, e wan sweep, e wan do dis one, e wan do dat one and e still wan go work. Dis one e no go good at all because e go make de mama too dey tire quick quick and e go dey vex. So husband or family member dey fit assist de mama for house dey fit do some kind things like to dey sweep, to fetch water and even to cook sef to fit prepare food for house. Another thing na to help to dey care for de child; no be only de mama suppose dey care for de child although we know sey de mama suppose dey breastfeed am because na im carry de de pikin food but de mama sef need some rest. De papa, de grandpa and some family members dey fit dey take turns take dey carry de pikin so dat de mama go fit rest e go fit sleep. Other support wey family member fit do, some um for some places like de western world dem dey dey at ten d breastfeeding classes. So family member fit support de mama to fit um follow am go dis kain breastfeeding classes. Dis one go fit help de person to fit get some kain better knowledge wey go help de mama to fit dey take care of im pikin.

Um e get some kain better food wey mama wey dey breast feed wey e suppose dey take because dis kain food um dem dey make um mama breast to dey get some better milk. Some of those food na oat; you go don hear of oatmeal before. De reason why oatmeal good na because sey e dey very rich in fiber and e get plenty nutrient. So dis one dey make um milk to dey produce well well for mama breast. Another one na vegetable, e good make mama dey chop vegetable. Vegetable dey very rich in iron and some kind better better nutrient like all these our spinach wit de one wey dem dey call efo tete and some kain vegetable wey dem dey sell for market like your ugu and other vegetable wey dem dey sell. Person fit you know blanch am, add, pour hot water for am and use am add pepper use am cook and make person chop am, e good well well. And some kain nut and seed like cashew nut, like sesame nut, like almond nut; dis kain nut dem dey dey very rich in fat and protein. So dis one dey make dey make breast dey quickly dey dey dey plenty for mama breast. E get some other food wey dey dey very rich in protein like chicken, chicken good oo chicken dey very high in protein well well. Fish make mama dey eat fish, different different type of fish like salmon fish; dis kain fish um dey dey very rich in omega 3 fatty acid. And some kain legumes like your beans, all these beans dem dey good well well oo. E dey very very high in protein all dis dem peas, dey dey very high in fiber too, na better food dem be. Other other food wey pipu don research about, some na all dis seed; all dis pipu wey dey sell herb dem dey sell am well well cause de thing na herb. E dey simulate milk production well well like um fennel; all dis kain herb dey dey very good for body well well. But even though we go talk about dis food one of de most important thing wey we never talk about na water because no be only de food wey we dey talk about na im dey produce milk oo, water dey very important. E good make mama make e for dey drink plenty water and e fit take some kain um sweet water wey dey make breast too dey full like coconut water, coconut water too na better thing, e good well well. So dis one na just few of de things of de food wey mama suppose dey chop as e dey breastfeed.

Gestational diabetes wey dem dey call GDM, Gestation Gestational Diabetes. Dis kain diabetes um na de one wey dey happen to pregnant woman and e dey happen wen wen mama don get belle, e dey different from de normal diabetes wey pipu dey get. Dis one e dey happen to pipu wey get belle but how mama go fit know sey e don get dis GDM wey dem dey Gest Gestational Diabetes. One of de thing, one of de sign wey e go dey notice be sey e go dey like to dey drink water, water go dey hungry am everytime. So dis one go dey make to dey drink water well well and as e dey drink dis plenty water na so e go dey urinate, e go dey urinate very very well. And dis one come fit dey make am dey dey tired, any small thing she don tire she don sit down. Dey waka from here reach dat place she don tire she don sit down and for some cases um some woman dey fit no even dey see well because de sugar don high well well, their vision no go clear again, their vision go dey blurry. And some woman dey go dey get dey go dey chop, dey go dey their body go dey do dem sey make dem dey chop make dem dey chop, be like dem dey chop all de time. So if mama don get dis kain sign dem don dey notice sey na dis all dis kain thing wey we mention she don dey do am na make im go hospital. But wetin dey cause dis Gestational Diabetes? Um one of de thing wey dey cause am [um ]na family history, let's sey e don dey de family sey dem dey get dis kain thing if dem don get belle for there family e fit affect am. And if woman come come start to get belle after wey e don pass thirty-five years, e fit get some kain risk like dis diabetes dis gestational diabetes fit do am. Or if de mama e big well well, e fat well well dis one fit cause am or let's sey e don get gestational diabetes wen e born im first pikin e fit do am again wen e get di second belle. So how person fit manage dis kain thing now? One wey person fit do na to do some kain change for de thing wey e dey chop because e get some kain food wey fit increase de risk of mama to fit get dis kain um gestational diabetes. Another thing na to dey exercise, e good make mama wey get belle to dey exercise. Dis one go help am to fit manage im sugar level for im body. And make e dey monitor im sugar level regularly e fit dey go hospital make dem dey check im sugar level make dem dey see whether e don high or e never high. So na some of de signs and how mama fit manage im if e get gestational diabetes na im we don talk so but de most important thing be sey if you notice any of dis symptoms abeg make you run go meet your doctor.

Na better thing if mama wey get belle dey go an ten atal. An ten atal na um some kain education wey nurses and midwife wey dey dey give um mama wey get belle. Dey dey help dem to know de Kain food wey dem suppose chop, de kain lifestyle wey dem suppose live and wetin dem suppose prepare as dey wan born their pikin. Make we talk about nutrition; how an ten atal how dey take how dey take dey help mama wen e come to nutrition. An ten atal um dey dey help dey dey teach mama, dey educate dem sey make dem dey chop balance diet because some of dis our mama dey no know wetin balance diet mean, dey fit dey think sey um shebi na to chop make belle full?. No be to chop make belle full oo, dem go tell you de kain food wey you suppose chop, de kain food wey you suppose combine chop, de kain de kain food wey you no even suppose chop at all as you get belle. And how you suppose chop all de classes of food make e dey inside de plate wey you wan chop like sey no be sey you go dey chop akpu, akpu, akpu all de time. You go, no be sey e bad to chop a akpu oo but akpu na carbohydrate, so you go mix am wit some kain better protein, some kain chicken or meat and some kain um food wey dey um wey dey high in fat and um wey get and some kain fruit wey person go chop after. So an ten atal dey train mama to fit know de kain food wey dem suppose dey chop. And dey dey even dey remind dem sey make dem dey take some essential nutrients like folic acid; e good oo, iron and calcium. Dey tell dem sey if you no sey if you go market, you fit buy all dis biscuit bone con boil am, come dey chop. E go make your pikin body body strong kakaraka. So all dis kain folic acid, all dis kain nutrient wey wey dey suppose dey take, dey go dey teach dem how dey suppose dey use am. And dey still dey tell dem how dey suppose to dey chop. Na true sey pipu dey always dey talk sey um person wey get belle suppose dey chop, e suppose dey chop. No be to dey chop anyhow oo because if mama dey chop anyhow, e go big anyhow as e carry belle. So dey go help dem, dey go teach dem how dey suppose dey eat make dey get better um eating habit um. Another one na their lifestyle. E good make mama wey get belle make e dey exercise, make e dey do some kain physical activity but dey go tell dem e get some kain physical activity wey you no suppose do as you get belle. So na dat an ten atal care na im dey na im dey teach dis mama dis kain thing and how to dey manage stress. And to dey avoid some kain things wey no good like to dey take alcohol, de take tobacco, we no too, dey take um to dey smoke. All dis kain lifestyle e no good, e no good for de mama and e no good for de pikin. Dey still dey help um mama wey get belle for birth preparation, e dey help dem, dey dey teach dem to understand de kain thing wey dey happen wen person wan born wen e dey labour. Dey go explain de whole process to am wey go help de mama take know sey um if dis kain thing no dey happen oo dat one don mean sey e don enter labour be dat oo make e for run dey come hospital. And dem go prepare birth plan for am to fit help am know sey um na around dis time oo na im go born oo. Dem go help am, dem go show de mama. And dey fit even help de mama do some kain exercise wey dem dey call breathing technique. Dis one go help de mama to dey breathe well wen e wan wen e don enter labour so dat de pain no go dey too much. So you see sey e good oo make mama wey dey wey get belle make e for dey go an ten atal.

Um our culture dat one na wetin we belief and our custom, e e dey affect de way whether mama go seek professional help wen dey get belle. For other cultural influences um our tradition e dey really dey affect um whether mama go go hospital go care for im self whether e go go born for hospital and de kain family wey we for come from and de kain thing wey dey dey accept for dat community fit shape how de kain decision wey mama go make. And spiritual belief wey something wey pipu belief um, e fit shape de Kain e fit e fit determine whether whether mama go go hospital go born or e go seek any medical help. Make we use Nigeria as as a case study. For our country here um, our cultural belief um de one wey dey common pass na sey if you wan born make you go born for traditional all dis traditional birth at ten dant, we dey call dem TBS. Na all dis mama, all dis papa dem wey dem dey um dey assist um pregnant women to take born for house, dey go go meet dem for house, dey go do some agbo for you, you go born. Na one of de culture of Nigeria be dat and for some family or for some community um dey believe sey, um for our own family we no dey go hospital o, if labour don do use like dis we don born within one minute we just born for your house. E fit be sey na like dat dem dey do for their family or na like dat dem dey do for their community. And some na spiritual belief, dey belief sey aah, wen one of my family wen e go born for hospital, e die. So nobody dey born for hospital for for our side. So all dis kain thing um e fit be barrier, e fit be something wey dey wey fit stop mama to wan go um hospital sey make e go make e go born. Another thing wey dey cause wey dey wey dey prevent mama pregnant mama to go hospital na sey um hospital no plenty for dat area. For some places for some village hospital no even dey maybe de hospital wey dey close to dem e still far small and person wey get belle wey wan born how e wan take waka reach there?. And for some place um na money matter. Wen money no dey dey no even dey reason am sey make dem sey make dem make dem even talk sey dey wan go seek um professional medical help and dis kain thing dey really cause um maternity um maternal mortality. Wetin e mean be sey e dey cause many pregnant woman to dey die and e dey get plenty complication. Cause wen dey suppose go hospital make dem for born, dey no go go. Dey go go meet all dis our traditional pipu make e for help dem and dis one dey cause plenty thing. So you see sey our culture for Nigeria as a case study and dat one na wetin e belief and our custom, de way we dey do things e really affect how pregnant woman whether e go go whether e go go seek professional professional medical care or you no go go.

Um e get some kain better role wey social support network dey do oo for pipu wey wey get belle or for pipu wey don born. Dis social support network e fit be your family member, e fit be your husband, e fit be your friends, e fit be any of your family member. So dis kain group of pipu um dem dey provide some kain support; e fit be emotional support, e fit be information wey dem dey give, e fit be some practical support wey dem dey give to you as as as mama wey get belle. Like for example wen it comes to um um emotional support wetin e mean be sey? as you get belle or mama wey don born dey fit dey lis ten to you as you dey talk about your concern; how how body take dey do you, dem go dey show concern, dey show empathy. So dis one fit make the mama um body fit come down and dem fit dey give you some kain information, dey fit dey give you some kain guidance, some kain resources. Like some information wey you need regarding how your pikin dey grow or how your body your body too dey change. Dey fit get some kain information for hand wey dem go dey tell you, dey go dey support you and dey fit dey even dey give practical support. Dat one na maybe to dey help you for house, to dey go go run some errand or to fit help you cook, to fit um help you wash clothes or any other things wey fit dey practical, dis one na some of the things wey dis social support dey do. Another thing wey dem dey do be sey dem dey help you dey release stress and anxiety, um, because as dey dey as dey dey reassure you, dey dey lis ten to you dem dey make your mind come down. Dis one fit help de mama fit cope wit any challenge wey um e dey go through and dis kain thing, e get plenty benefit oo because sey wen mama, mama wey get belle woman wey get belle e fit dey go through some kain mental health problem, as im body change na as e pikin dey grow for im belle dis kain thing e fit affect hin mental health. So wen e get some kain good support system, e dey help de mama, e dey help de mama to fit think well to fit relax well and to fit do and to fit do things well. And e dey even dey give de mama confidence because sey im know sey e know dey alone, e get pipu wey dey support am. you compare person wey get wey get belle wey get support system, get family, e get partner, e get friends, e get parents wey dey support am wit person wey no get anybody, wey be sey nobody dey wit am, nobody dey even dey call am to even ask how im belle be, how im pikin be, how im health be you go see sey plenty difference dey. So e good oo make person get um better support system and dis one e fit be your family member, e fit be your friends, e fit be even your health care provider like midwife or any healthcare provider wey dey take care of um pikin or um pipu wey just um wey get belle. So dis one go fit help de mama to fit reduce stress, anxiety and any other mental health wey e fit um e fit get as e get belle.

No be sey some pipu no wan do family planning oo, no be sey some pipu dey no wan stop to dey give birth, as dey don give birth to plenty pikin. Na because sey na plenty information na e pipu dey talk, plenty thing na e pipu dey talk about family planning and some pipu dey no get de right information, dey no get de right education wey go make dem to fit do family planning. And e fit be sey dem dey fear? Some of de things wey dey don hear for pipu, dis one dey make dem dey fear to to fit go do um family planning. Or e fit be sey na cultural and social norms; wetin we believe, wetin dey acceptable for? for dat kain area. E fit stop mama to fit talk sey e wan go do family planning and dis one e e no come make am possible for pipu to come go do family planning. Make we use Nigeria for example as an,? as a case study. E get e get different different things wey pipu dey talk about family planning. Some pipu talk sey um um if you do family planning, sey de woman go come dey sleep any anyhow wit different different pipu. E go make de woman libido high well well. Sey e no good make pipu dey do family planning because of dat.? And some pipu believe even for dis country sey if you do family planning you fit get cancer, na dis one fit harm harm your your womb or you fit you fit dey infertile or you fit no even give birth again. See um dat kain thing, dat family planning dey put for person body, sey de thing no dey comot for body oo, e go tey for your body for many years. So because of dat, you no go fit born again. And some pipu believe sey family planning dey dey expensive sey na big money na im dey take dey use am. So dis one e dey stop pipu to fit talk sey dey wan go do family planning. Another one na religious belief. Some religion dey believe sey e no good make make person dey stop dey dey dey do family planning sey e no wan give birth again. Say e no good as you don marry, just just dey born like dat. Say God talk sey make we born,? make we fill de earth. So dis kain teaching, dis kain misconception, dis kain thing wey pipu dey talk fit cause person to talk sey e no wan go do family planning. Another one wey another thing wey dey common for dis country na sey some pipu believe sey na family planning na im dey curse baby way dey dey deform. Maybe de baby no form well or e get some kain issue for belle, dey fit blame sey na de family planning na im cause am. And dey talk sey family planning no dey allow make um e no dey allow um make man dey get sexual urge. Say de thing e dey e dey prevent sexual urge, e dey reduce am and and some pipu believe sey if you family planning you go get?, you go get big health problem. Body go dey do you anyhow, different different things, different different sickness go dey affect you. So dis one na just little of de misinformation and lack of education wey um wey dey cause plenty um woman or plenty mama to fit talk sey dey wan go do family.

Comprehensive sexual educative program na wen mama or a health care provider or a caregiver dey teach pikin according to im age some information about im body. E fit be about relationship, about sex, about or about im reproductive system but dis kain teaching it must be about according to im age. Like you go dey teach pikin wey be small pikin about im body, e go be things wey dey appropriate to im age wey you go use. And e good well well oo and e get better role wey parents dey play to fit do dis one and one of de thing be sey e good make de mama and pikin, make dem get make dem get good communication. Make pikin know sey e fit come to im parents anytime wey e get problem. If better communication dey between mama and pikin, dis one, e dey make pikin feel good unto their mama or their papa wen dey get anything wey dey worry dem or person do dem things wey dem no suppose do dem. And dis one, dis kain communication e dey make am possible for pikin to fit ask question. E go know sey dem no go shame am, mama and papa no go shame am, dey no go shout for am or dey go talk sey e don spoil but instead, dey go lis ten to am so dat e go fit ask question. Another thing, another role wey mama dey play na to provide information or some kain con ten t wey pikin suppose dey look or pikin suppose dey watch. So dis kain information um e go e go help de pikin to fit dey safe. Mama fit even share im value and im belief wit im pikin; maybe for wetin e belief, maybe for religion wey e dey wey e dey practice. E get somethings wey e no suppose, wey dey no dey do for there wen it comes to morals. So dis one, e fit share wit im wit im pikin. So and e fit encourage some kain better behavior, dey teach de pikin sey, “my pikin I dey available anytime”. Cause e good make parents, make dem dey available to fit answer their pikin question and make dem dey get time for their children. Another thing na make dem dey provide better guidance and support for their children. Dis one go make pikin to feel safe, to fit dey um confident but for some kain parents dem dey feel sey dem dey shame to even dey talk sex matter wit their pikin. And some parents um na because sey dey no get better education, dem no know wetin dem suppose dey talk sef. Dem no know how dey, how dey wan take do am because dey no get better knowledge. So dis one fit prevent pikin um to fit prevent mama to fit dey discuss um sexual education wit their wit their children but e good oo make mama, make e for learn am. E fit teach pikin about sexual health, about some kain disease like STIs dem and how person fit prevent am, e fit discuss am wit im pikin. E fit discuss how to build better relationship wit pipu, how to communicate and how to give consent. So make person no touch you if you no tell am sey make im touch you. So e go help de pikin to fit create some kain boundaries and dis one go good. And she even teach im pikin about contraceptive. Even all dis one caregiver even sef, caregiver too dey do am. E go teach de pikin different different? contraceptive method wey dey, wey go help am to fit prevent um pregnancy or some kain sexual um sexual? um sexual um transmitted disease. So dis one na better thing wey mama and caregiver fit dey do to fit support their pikin.

To dey collect vaccine, e good for body because e dey prevent some kain disease wey fit affect person. Example of dis vaccine na HPV vaccine. HPV vaccine na na Human Papillomavirus. Dis virus um e dey prevent some kain disease wey person fit get through sex, wey dem dey call STI - sexual transmitted disease. So if person don get um don collect HPV vaccine, dis one go fit prevent some STI disease to fit affect am because some of dis HPV infection, dey dey cause cancer for body like. For example dey dey cause cervical cancer, dey fit cause other cancer like anal cancer; dat one na de cancer wey dey affect person anus or phageal cancer, genital cancer. So if person don get de vaccine for body and person go sleep wit person wey get dis kain sexual transmitted disease, de de person no go catch am because sey e don prevent im self. E don, e don collect de vaccine for for body. So dis vaccine, dis HPV vaccine e good well well oo, e good because e dey help to prevent infection and e dey reduce de risk of person to fit get cancer. Na everybody na e fit get dis dis vaccine especially young pipu wey don dey sexually active or young adults. Dem dey recommend am for young adult and all dis young young pikin like um adolescents, pipu wey don reach thirteen;? dey don be teenager. Dey dey recommend dem, dey dey recommend all dis kain vaccine for dem. And dis vaccine um, you go take before you you catch de disease. No be sey you don catch de disease, you don get um HPV infection for body you come say you wan go take HPV vaccine. E no dey work like dat, na you go take am first. Na incase if you con con go get dat kain disease. So no be sey you wan go, you don catch disease, you wan say you wan go take de de vaccine, no be like dat e dey work. And if person get dis kain HPV um vaccine for body, e dey help dey reduce de spread of de disease wey dis HPV disease dey cause. So e no go allow make pipu come dey spread dis HPV um virus, dey come dey spread am anyhow anyhow for pipu. So e good oo, if for person wey dey, wey be sexually active, make e for collect dis, make e for collect vaccine especially HPV vaccine.

Gender base sexual violence um na um na wen person commit some kind bad thing against person, like for example person force im self to have sexual intercourse wit person or person dey physically or emotionally or sexually dey abuse im partner. Or person dey force person to have sex wit am, dey pressure am or dey threa ten am say e must by force have sex wit am. Dis kind thing um e dey cause or e dey reduce, e dey increase rather de risk of sexually transmitted disease because sey person wey dem rape now, e no know de kain sickness wey de person wey rape am wey e get for body. And sometimes rape um e dey involve multiple partners, e fit be more dan one person wey rape person and you no know de kain disease for de body. So dis one fit cause um, dis one fit make de person to fit catch some kain sexually transmitted um disease. And person wey dem dey force dey have sex, dis one fit lead to to some kind trauma for im body and fit even cause am to fit catch some kain disease. But e get some better role wey anti-natal care dey play for dis kain thing. Wen person go for anti-natal, anti-natal care um dey go provide dey go screen de person dat mean sey dey go do test for am, to fit know whether e get STI dat one na Sexually Transmitted Disease or um dey go do and dey go also do HIV test for am. So dis one go help dem to fit know quick quick sey “e be like sey dis person don get some kain disease for body” and dey go help am to fit dey receive um care. Another thing wey anti-natal dey do be sey dey dey provide support, dey dey lis ten to de person as e dey talk and dey dey refer to refer de person to people wey dey handle dis kain matter especially wen e involve um wen e wen e involve rape. Another thing wey dem too dey do be sey dem dey empower empower woman, dem dey give woman voice, dem dey make dem strong to fit know sey um to fit help dem to fit prevent or intervene for any of dis things wey fit um wey fit wey fit happen to person like sey dey force am or like sey dem rape am.

E get some kain sign wey person go get go feel for im body if e don get some kain complications during pregnancy. Some of de common symptom wey person need to dey dey watch for na sey de person face, de person hand or im finger im come start dey swell. De person come dey get um headache, na dat headache, no be headache wey just come e go na headache wey come to stay or maybe de headache even come dey make am come dey come dey feel dizzy or make e no even see well. Or e dey get abdominal pain, im belle come dey pain am or e dey feel some kain clamp for im lower belle and or e even come dey get vaginal bleeding, e come dey bleed for im body. Dis one require e e mean sey de de pregnant woman need to run go meet doctor fast fast. Or de woman e come dey get fever, im temperature come dey rise, dis one fit show sey e fit don get infection. Or e dey e dey vomit body dey do am like sey make e vomit, dis one fit lead to sey water no go plenty for im body. Or e no dey see well or e come notice sey de baby, e no even dey move e no dey move like de way e dey move before especially de belle don pass twenty eight twenty eight weeks. Normally de de baby go dey move e go dey move for im belle but if you come notice sey you no dey notice movement again e no dey feel de sey de pikin dey move make you know sey dis one fit cause some serious complication, make e run go meet im doctor. But e come get some kind specific complication wey dey happen, one of one of dem na one dey dey call pre-eclampsia. Dis one um de sign na sey person fit get high blood pressure. Im body, im hand, im face, e fit um e fit swell, e fit dey see some kind food wey e don chop even for im urine. Dat mean sey protein too much for im for im body, im stomach fit dey pain am. E fit no see well, e fit dey dey dizzy or e fit dey get headache. Another one na preterm labour. Dat mean sey e go dey get plenty vaginal discharge. Dat under im belle, e go feel pressure de place go dey pain am, e go dey get back pain, e go dey move come im stomach and e go dey get contraction. Another one na etopic pregnancy. E fit be sey belle dey pain am or e sey shoulder dey pain am, e even come dey bleed. E fit dey feel dizzy, some woman sef dey go even faint. So if woman don dey dey say e don dey experience either one of dis um symptom and de symptom e even come dey worse more na to run go hospital to fit receive better care.

Immunization campaign, e dey really dey help make disease make e no spread reach plenty pipu. Wen dey dey do campaign or wen dey dey do immunization campaign e dey e dey help to dey prevent make disease make e for dey spread and um wit dat dey dey protect people wey fit wey um dey fit protect people wey be sey dey fit dey vulnerable to dat kind disease. Like for example old people, people wey don old and small pikin. So dis one go fit prevent dem make dem make dem no catch that disease. Another thing na sey immunization campaign um, e dey help to dey prevent make some kain disease wey be sey vaccine fit cure or vaccine fit prevent make e no for spread go plenty places so dey dey give vaccine to people so dat de disease no go spread well well. Like for example now, um small pox all dis pox dem if de vaccine don dey so and dis pipu wen dem dey do campaign sey make pipu um make mama make dey carry their children come hospital make dem for give them dis vaccine. So as dey give dem dis vaccine, e de de pikin no go fit spread dat disease because if one person get dis kain disease and e de pikin dey for school, e fit spread give other children make dem for fit catch um dis um dis disease. And pipu wey be say dey dey quick dey catch disease like um small pikin dem like old pipu or pipu wey be say their immune system don weak well well, immunization campaign dey help to dey prevent sey make disease dey spread fast to dis kind um to dis kind um piipu. So e good well well na beta work wey immunization dey dey dey do immunization campaign dey do. No be only for our environment oo even for de whole world because wen immunization campaign um wen e dey go on wen e dey do am, e no go allow make dem carry disease from one country go another another places. Like for example dis small pox wey I talk now and even polio dey don try well well to do better campaign and dis one make am sey de disease no dey common like as e dey common before wen dey never dey do immunization campaign.

E no good make mama make e quick quick to dey give im pikin um food or dey give am food wey we dey chop wey adult pipu dey chop or some kain food or some all dis baby food wen e never reach im time. And e no still good make e for delay too much before e start to dey give de pikin food. According to WHO: de World Health Organisation, wetin dey talk be sey mama fit dey introduce some kain food to im pikin wen e don reach six months but make e no stop dey give de pikin breast milk oo, make e still dey give im pikin breast milk. Wetin dis one dey do be sey e go allow de pikin make e for get better nutrient wey e need for body and im go reduce some kain problem wey fit happen to de pikin as e dey grow. So if person introduce food too early like sey mama introduce food to im pikin before e reach four to six months, e dey get some kain problem wey dey happen oo. One of one of am na be sey; de pikin fit get allergy. Allergy na wen some pikin dey no fit chop some kain food and if dem chop am dat kain food fit kill dem or e fit cause big problem for their body. Another thing na e fit cause some digestive issues for their body because pikin wey still small wey fit dey like four months or wey never even reach four months, im digestive system never mature well well to fit handle solid food. So if mama come go dey give im pikin dis kain solid food, e go e fit dey digestive issue, e fit dey get constipation, e fit dey get small digestive problem wey fit affect am. Another one be sey if you if you introduce food too early de pikin e fit no dey e fit no come like dey suck again. E fit decrease de number of time wey e dey use take dey suck and normally you never even suppose dey stop stop breast milk for dat time. Suppose even? suppose dey take breast milk for dat time. So dis one fit affect de kain nutrient wey de mama wey de pikin suppose get for body. But if you come introduce food too late, let's say de pikin don pass seven month, e still get some kain problem wey e fit happen for? for de body of de pikin because e get some kind nutrients wey dat food suppose dey give de pikin but because sey de mama no start am for de right time wey e suppose start am, e fit get some kain um nutrient wey no go dey de pikin body like iron e fit dey iron deficiency and dis one fit make de pikin fit dey dey weak. Another one be sey de pikin e fit no develop well wen e comes to sey e fit no talk e fit no talk for a very long time or e fit no quick to dey talk and and wetin dey cause am na because sey de mama no no start dey give am some kain soft food wey e suppose dey chop at de time wey e suppose dey give am.

Malaria parasite dey pass through blood dey enter human being body wen mosquito wey get sickness bite person. De parasite go attack de liver cell of de person and from there e go come plenty. Wen de liver cell break, e go bring out all de parasite come out. After dis after dis one dey go come dey attack de red blood cell of de person. De parasite go continue dey attack de red blood cell and dey go continue to multiply. Wen dis one happen de person go start to show sign sey e get malaria. Some of de sign wey person go take know sey e don get malaria be sey im body fit dey hot, e fit get fever, e fit dey sweat, im body fit dey shake like sey e get cold, e fit get headache, im body fit dey pain am, de person fit dey quick dey tire, e fit dey vomit, e fit dey go toilet plenty times. Malaria wey dem no quick treat fit cause de person blood to finish quick quick for im body and dis one fit make de person sick well well and e fit even die. So if you don notice sey you get dis kain sign for body na to run go meet your doctor so dat dem go fit treat you. But how person fit take protect im self from malaria? One na to dey use mosquito net. No be mosquito net wey don tear tear oo, na de one wey be sey e no get tear for body and if person wan sleep make e shook am well well under de mattress and even if e dey possible make e be de one wey dem don treat wit chemical na im you go use. Another thing na to dey use mosquito killer spray for inside your house. You fit spray your house wit mosquito killer spray then close de door. Dis one go fit kill all de mosquito wey dey for inside de house. And if you dey comot go outside, make you wear cloth wey get bright colour dis one no go allow um mosquito to fit um to fit come plenty for your body and make de cloth make de cloth be de cloth wey be sey e cover all your body. And if you get small pikin make you tell your doctor or person wey dey care for you if medicine dey wey your small pikin go fit take before malaria season go start especially wen rain don dey fall na im mosquito dey plenty well well. And make we avoid area wey be sey bush dey. If bush dey near our house dis one dey allow make mosquito dey plenty for dat kain place because na inside there na im dey dey like to born their pikin, dey lay their egg. So make we remove anything wey wey go make mosquito born their pikin near our house like um tiger wey we no dey use again, empty rubber or drum wey we no dey use again, rubber can, flower pot or gutter wey water dey or bush wey dey near our house. Make we for comot am so we no go dey allow mosquito to plenty near our house.

TB na im dey dey call Tuberculosis. So no be one thing person go do to fit prevent tuberculosis, na plenty things dey person go combine together to fit prevent am. So to fit reduce transmission one thing wey one thing wey person suppose do be sey make e try make e dey avoid contact wit person wey get tuberculosis especially for inside house wey be sey e dey small because if de person sneeze for inside room wey dey small e go really um e go really infect de other person wey no get am. Another thing na to wear mask; if you get tuberculosis abeg dey wear mask, dey wear nose mask and even if you no get and you dey at risk or dey live in dey live for where pipu wey get tuberculosis no dey far from you make you dey use nose mask or you wan go greet person wey get tuberculosis make you use nose mask. Another thing wey person fit do to fit prevent am na to na to collect vaccine. E get some kain vaccine wey good for am like de one wey dem call BCG,?. Dis vaccine um e dey prevent severe forms of tuberculosis especially tuberculosis meningitis in children. Other thing wey person fit do um na to dey manage im health condition especially pipu wey get HIV or AIDS or pipu wey get diabetes dey dey at risk to dey quickly dey get t tuberculosis because their immune system don low well well so if person wey get tuberculosis dey near dem dem go quickly catch am because their body? their immune their immune system don low e no go fit fight de disease comot for their body. Another thing na to dey maintain good hygiene, dey go exercise well well, dey eat well, dey wash our hand make sure sey everything wey we dey use dey clean, dis one go fit help us prevent am. Another thing wey we fit do na to dey go do test regularly. If you notice sey we don dey expose to person wey get tuberculosis or we dey near person wey get tuberculosis or we dey work for person wey be sey or we dey care for person wey get tuberculosis make we dey make we dey go for test regularly. So wen we dey do test regularly dis kain test go quickly help ,us know sey we don get tuberculosis and we go fit treat am fast fast.

HIV na im dey dey call Human Immuno Deficiency Virus. E get different way wey person fit catch dis virus, one na through body fluid. Wetin I mean be sey if person dey have unprotected sex, person dey get sex anyhow and you no dey use protection. Sometimes if e no only be by? no be only through vagina sex wey person fit catch am oo, person dey practice anal sex dey get sex through e anus or person dey practice oral sex; e dey get sex through e mouth, person fit catch HIV if de other partner get am. Or if person dey share needle, you know all dis syringe all dis needle dem wey don dey contaminated maybe dey don use am for person wey get um infected and you you come go carry go dey use am, person fit trans? person fit from there catch HIV. Another one na mama, e fit give im pikin HIV; dat is if mama im get HIV for body and e come get belle, e dey possible make de pikin get HIV or de mama e de mama e don born, e come get HIV, e fit still give im pikin as e dey breastfeed, am e fit give am HIV. Other means wey person fit dey catch HIV na blood transfusion, although dis one no too plenty no too dey common but e dey happen if de blood wey dey give de person don dey contaminated, e don get de, e don get HIV de person wey dey give dat blood im sef go get dat HIV. Another one na organ transplant, lets sey person na, e need organ maybe e need kidney, e lungs or any of dis organ e wan come trans dey wan come give am organ and de person de donor de person wey give dat organ don get HIV. If dey give dat person dat organ, de person sef e go carry de disease wey dey inside dat organ like HIV. So how person go fit prevent im self make e no for catch HIV? One na to dey practice safe sex. If you? na person wey get more than one partner dey use condom. Dis one go fit reduce de risk of HIV. Another one, make you no dey share needle wit pipu, no dey share syringe wit pipu because dis one e fit cause um person to fit catch um HIV. Another one na to dey use anti retroviral therapy, dis one na some kain treatment wey dey suppress de virus wey no dey allow de virus to dey plenty for body and e dey reduce de risk of transmission. So if person dey take dis um? anti retroviral medication dey take am everyday, e no go allow de person to fit pass de HIV give another person even though de person dey get sex wit dat person or e dey even dey breastfeed, e no go pass am because sey im dey take dis kain better medicine for im body.

Wen um local organization, volunteer and resident, wen dem come together to fit tackle some kind problem, e dey mek e dey mek de problem to fit go fast fast and e go help dem to fit provides beta solution together. Pipu dey talk say two head, e beta pass one, na so e be too for dis mata. When one community dey experience some kind challenge, some kind problem and dey all come together to fit do am, dis one go quickly help dem to fit inden to fit know de challenge wen dem dey face and to fit find solution to de problem wen dey for ground and also people wey dem, wey dey volunteer demself who volunteer demself to fit help. Dis one too good because as pipu dey volunteer, different pipu get different skills. De get different um tins wey de know wey dem sabi, different information. So, wen dis pipu wen dem come together, dem go fit support de community with de skills wen dem get, with dia time wey dem don get and wen dem come involve resident, like pipu wen dey work for hospital, dis one go help dem to fit plan de tin well, to fit put de tins wey dem don plan, to fit put am for work and dis one go mek de community to fit, to fit tackle de problem wen dem get for hand. Another tin wey dis one dey do be say, e dey, e dey mek um training dey go on, because as de dey come together de go fit dey train diaself de go fit dey train diaself to fit help dem to fit get de skill wey dem need and de knowledge wey dem need to fit get de skill wey dem need and de knowledge wey dem need to fit tackle dis problem and dem go dey share resources together, e fit be money mata, e fit be knowledge, e fit be other tins wey dem go come together to fit um address dis problem wey dis um community wey dem get or de challenge de way de community get together. So, e good o mek local organization and volunteer and resident mek dem work together to fit solve de problem.

If pesin dey get um or dey experience dis kind symptom like say e no dey sleep, e no dey sleep well, e food no dey hungry am, e dey get pain for body all e dis e join dey pain am and e no know wetin dey cause am im um dem doctor dem, de dey call am medically unexplained physical symptoms. So, e fit be say na wetin cause am be dat. So, de common symptom of dis MUPs wey be medically unexplained physical symptom na say e fit be say, pesin dey experience pain, e body dey pain am, e stomach dey pain am, e dey feel dizzy. So, de doctor no actually no wetin fit cause am, wetin fit cause dis disease, no be say e get one particular tin wey dey cause am but sometimes de dey de dey link am to say some kind psychological factor fit cause am, like wey pesin get anxiety, wen pesin get some kind mental um illness, like depression or stress or anxiety, e fit cause dis kind tin to happen to pesin or de pesin don face some kind problem wen e dey child, e come dey cause trauma for am, maybe for pesin wey dem rape, e fit dey get dis kind unexplained um symptom for body wey e no even fit e no fit talk say maybe na one tin, na one tin, na wetin dey even dey cause am, e fit be dis kind symptom for body but doctor dey recommend some beta therapy for dis kind pein wey dey get dis kind um symptom. Dem fit encourage de pesin um mek e dey relax, dem call am relaxation technique or um physiotherapy. Dis one um dem go, e go mek de pesin relax, e fit even fit dey talk to de pesin in a way be say, e go mek am e go make im mind come down, while sometime de give some kind medication dem dey call am antidepressant. So, dis antidepressant, e dey help to dey commot some of de symptom wey dis um wey pesin um fit dey get, but if you notice say you dey get all dis kind symptom wey we mention for here, so, abeg o, mek you run, go meet your doctor.

Um de most effective um treatment for to manage mental illness no be one o. e involve say mek dem combine plenty treatment together. Like, for example, therapy, e get different, different therapy wey dey, wey dey fit help pesin wey get mental illness, like cognitive behaviour therapy, a psychodynamic therapy or talk therapy. So, dis kind therapy um dem go help de pesin to fit identify some kind negative thoughts wey im dey get regularly for im mind, or some kind negative um behaviour wey e dey get and de go talk to am, de go help am see say those kind tin dey no be sometin wey you suppose to dey think. So, dis kind therapy fit help de pesin to fit change how e take dey think. Another one na medication, e fit give de pesin drugs like anti-depressant, antipsychotic or mood stabilizer. Dis kind drug um, e dey treat depression or pesin wey get anxiety disorder, but, dis antipsychotic um na for… dem dey give dat kind drug to pesin wey be e dey see tins wey no dey real, de call am hallucination or delusion or pesin wey be say e mood no dey, dey okay. Any small tin, e mood change, like pesin wey get bipolar disorder so dem dey fit give am mood stabilizer to fit am um maintain e mood. Another tin wey another tin wey dem dey recommend na lifestyle changes, wey de pesin for change e lifestyle like to dey exercise well, well. Wen pesin dey do exercise, e dey help am to fit reduce stress, mek e body fit, mek e body fit calm and de mood too go dey good. And de way e go dey feel about himself too go dey good. And to dey chop beta food too, dey chop balance diet, dey chop fruit, dey chop vegetable. If you dey chop greens, protein, all dis kan food um e dey help, e dey help to dey support mental health, and to dey sleep well. Mek pesin dey try to dey create time mek e for dey relax, mek e for dey relax and mek e get bed time routine. E fit get specific time wey e, e dey go sleep. So, dis one, e go help am to fit manage um mental health. E still get other tins o, wey pesin fit do o, like social support. E family member, dem, e friends fit dey support am, mek dey connect wit am dey talk to am, dis one fit mek im mind come down and e fit seek professional help, like to go meet pipu dat specialize for mental health wey dem dey call mental professional. Dis pipu to fit manage um mental health problem wey dem get.